Tuba biy dëgg sabar ci ndey jooram ngi ame niku ñoo ngi takk benn momso ci boppam ci gennaawa mi ami beneen tuba kusol mbaxana bu weer.

Ay birig yi ñu rongsele ci kaw birig yi ni ngi amé tureli raxeekaay ci kaw turel bi ning fa def ci ma tureel ba gi amé teyeekaay.

kopp diw kawar bu werta diw bi ci biir dafa wert kubeeri kopp bi tamit dafa werta ñën ko wërale këyt bu werta am këlër bu mbokx ak bula bu ñuul.

Feeri paaseekaay bu ñu te hawal fiñ ko te hawal ma ngi weeh. Takka ndeer ba gi hawa genn tuuti, feer bi mu ngi ameh teweekaay ak tajeekaay bu ñu disene kom ganar.

Jën bu ñu togg bamu ñor ñi yekk ko ci palaat ci pegganday jooram mngi ame soble bi ñi marine ci jàmmoyam ñi fot def ay daggi di salaatu ak tamate ak kambor.

Jigéen bu sol robu bu bu weex téeye sagg bu sokola ci gennawam mi ngi ame ay toog yuñu rang sele ngi taxaw tée saggam aj bennen loxom.

Baye bu tahaw mungi am këloor bu sokola ci kotè bëti mu ngi am këloor bu weeh bakkan bu ñuul, am ñaari bijjan yu tahaw, nu ngi tahawal ay boppam ci gëndaawam mungi am ay.

Waxambaane buy futbaal sol yërey weex ak kawaas yu weex mi ngay dawali baal ba ci suuf mongi am ay ñax yi werta.

Peerii dààli koket yi ñuul, ak saag bu weex benn dààli bi ñin ko teg ci kaw saag bi, beneen bi ñin ko teg ci suuf. Saag bi kuloor bu weex la dààli bi dààli yu ñuul la.

Peeru dàlla yu ñu tekk dàlla bi ci kaw dafa konku waye ci tegee kay tànk bi dafa ñyuul li ko wër damit dafa konku mangi amee ay bindi.

Jigéen bu tahaw sol garambubu bu bulo, musoor gu bulo mungi tè kalpeh, takk lam ci lohom bi, benn loho ndejooram mungi ko ac ci kaw boppon.

ay toogu yi nu rang sale ci salle toogu bi nun ko rang sale mingi weer ab taabal taabal bi mi ngi am ay bagaas yuñu ci def ci gënnaawam mi ngi ame yeneen toogu yu wëer beneen taabal toogu yi dañu xon ko am ay ngegennaay ci kawaam.

Peeri dàlle yu xonxo yeñu teg dàlle ndye joor bi dafa dagge ba pareh mugi am aye xoosu xoosu bu chamooy bi tamin mugi am ay xoosu xoosu dàlle yi ñugi leen teg ci ab peh.

Kaas buñu xelli kafe ba pare tekko ci kaw palaat, ci booram mungi am bool su ndaw buñu def ay bekki suugar. Ci boori kaas benen bi mungi am ab kuddu, ñun ko teg ci kaw palaat. Palaat bi ñun ko teg ci kaw taabal.

Nyetti golo yu éég ci kawmiir bi bénnu golo bu nekk ci wàllu nday joor bi mi ngi okkal beneen golo bu nekk ci digg bi beneen golo bu nekkee ci chammoy mi ngi juutu.

ceeb bu xonko bu am ñetti daggi jën ci kawam ak kaane bu werta jeeb bi nën ko jaxase ak nebbe bu werta ak karot.

Ay péngu yi ñu rang sele péngu yi ñi ngi amé benn afeer bu werta pengu yi ñi leen paketé ci mbuus buñu daj jeegul tek ko ci lu ñyuul.

Palaas buñu gaare ay ryda ak welo ryda biñ fa gaare toogekaay bi dafa ñuul waay tanbe dafa xonk am benn xale bu boot saak di jógee ci boor bale ci ndejoor.

Mbooloo mu dajaloo ci palaas di julli seen julli mi nak ningi toll ci sëpam jë seen yëre yi dafa am ay wuutee ñi ni ngi soli yëre yi konku ñi ni ngi soli yëre yi weex ak yëre yi bula yu mbokk yu doore ak ay foson foson kuloor.

Pichii bu ñu tee ci tànkam. Pichii bi dafa ñuul, ci denii bi dafa weex, mbagi yi dafa raxx kuloor bu weex, dokko gi dafa xonxu. Waaye gemeñ gi dafa ñuul bot yi dafa ñuul, lii worr bot bi dafa xonxu.

Ay sukur kàle yu taxaw sukur kale yi ñi ngi ame ay xopp ba pare sukur kalle yi dañu fojci maggneen bakumaseef focci.

Mason bu nekk ci tabax, mason bi mëngi natt ay birik, birik yi ñi leen tek lante . Mason bangi sol mbaxana, mbaxana bu weex, ak mëngi sol mbubu liggéey kayam tehe natt kaay bi di natt birik yi.

Aye polis polis yuy doh di jëmal ci ne am na bene waay bu teye kamera di leen nataal ci sen biir am na bene tubab bu sol mubusu weex.

Guyaab yiñu jóur, guyaab benn bi ñin go xar ci diggi bi, koox yaa ngi fieñ. Guyaab bi mangi ame ab banti, beneen bi nekk ci pegg ba tamit mangi ame banti, guyaab yi feen werta.

Auto bu ñuul bi ñi tahawal ci pegg auto bi mi ngi ame ay gaas yuñu rangsale ci biir giryaas. Girèyas bi dafa weeh auto bi ci chàmooyam ci gannaawam mi ngi amee benn nit bu tahaw fuuf.

Lii géej la, géej gi ci péggi géej gi ay nit ñungi fa. Ñi ngi tée ay paan nixa ngi tée ay soo, ci biir géej gi mi ngi amé gaal, gaal gu xeb ay nit. Ci pégg géej gi xitam mi ngi ame ay gaal, ci kaw ay pichii ning fa dinaaw, péggi géej gi mi ngi amé ay mbaar.

Ay seeti tubaab yi ñi ngi amé ay xeer yu ndaw yu nekk ci kawam am góor bu taxaw teg loxon bi ci benn seeti tubaab bi sol mbaxana.

Juus bu ñyi xell li ci caasu weer juuz bi nag ci gënnaawam mi ngi xameh ay karot, karot yi ñyi ngi andak ay xop karot yi feen khonko xop yi werta.

Jigeen bu taxaw sol robb bu weex robb bi dafa gàtt. Ku ngi sol dalli koket yi ñuul tee mikoro di siiñ. Sol ay jaaru mbege def mees ci boppam bi.

Ab karne biy wane ñaari jigéen yuy dëbb kenn jigeen ki mi ngi boot doom tee kut gi taxawal ko ci biir gënn gi kenneen ki mi ngi ekkati kut gi xacj ci ba ga door seen gënnaaw mi ngi ame benn xale.

furnatoggeekaay bi ñi tekk furna bi ci peggam mingi ame kalleera kaleera gi nin ko dëpp teg cunwaar ci kawam fi ñu leen teg nak mi ngi ame ay karo.

Lii ab paaka bi ñu tekk, paaka bi mi ngi ame nga bu kaay, waaye paaka bi paaka woñ la, te paaka bu mag la, takka ndeer bi kokoynataal mingi fa.

Peer dàlli góor yiñu tegg dàll yi fa ñu ñyuul ba pare dafa am ab pax buñiy dugal tanke bi.

feler la feler bu werta felër bi ci kaw mi ngi amé ay fëlër yu bula ci gannawam mi ngi amé yenet felër am na felër bu konku am ay ñax ci suuf.

Ay jigéen yuy futbal jigéen yi ñi ngi sol mubuyu werta ak tubay bu xonko sol kawaas yu werta ñi ngay dawali bal ba.

Lii bërë bu jaamokaay pur khristian yi bërëb bi nag mi ngi ame ay nit yu taxaw neku ci digg bi mi ngi sol yere bu ñyuul am rëdi yu xonxo ngi jiital bubusu weex ci biir tee ay karne.

Dal li bok ci yuñu rang saleh dalli yi ñyu ngi takk lees yi ba pareh ci suufu dàll yi mi ngi ameh këhler bu weex moo ko wër dalli yi nag ci kaw danyor ñuul.

Jigéen bu sol kompaleeti mbubu ak sipu piis bi nak piis ci vinkir la ci gannawam mi ngi ame ay toogu ak taabal bu weex ci suuf ñun ko karo.

kaars bi ñi xelli basa bu xonk, bi nag mi ngi am ab fuuri, kaas bi kaasu weer la.

Bagaas ci defa reekaay kanam bagaas yi ñing leen seppaare ci kaw fiñ leen tajj dafa bulu bulu bo nurut nyu nu tek si suuf kuloor bu ros la.

Ak màngo bu ñor xom bu ñu tee ki ko teenak ñeenti baaraam la ko teewee màngo bi dafa ñor ba mboq ci gënnaawam mi ngi amee ay xob yu werta.

Xale jàngkat xalé bi mi ngi toog siiñ ay bëñam. Xalé bi mi ngi tii ay karne yuñu teg lante fimu toog na. Mingi fa tooge ak yenen xalé.

Estaat, estaat bi ci suuf mi ngi sax ay ñax yi werta ning ci rëdd ay rëdd yi weex mi ngi am ay toogu yi ko weur mi ngi amé këlër bu khonkho teg ci bu weex teg si bu bula tégaat si bu weex teg si bu werta.

Peeri dall der yi ñu tekk dall yi nag dañuo ñuul dalli góor la mi ngi ame bhuton ci kana mam ak benn pax ci peggam.

Jigéen bu sol kompalati mbubu ak sipp jigeen bi mi ngi def moe ci boppam takki ceen sol ay lam ci loxom jee kalpe def jaaru loxa ci baraamam jigeen ba ngi xool ci suuf di reetaan yere bi mu sol dafa weex ci gannaawam miñame am waar.

Ay xale jàngkat yi toog, ñaari xale yi nekk ci kanam ni ngi leeroo, ci taabal biñi toog nag mi ngi m abindukaay, yi ñi ngi ame ay këlër yu bari.

Jiit bu ñuul bu taxawal geenam, jiit bi fimu nekk nak, mu ngi sax ay ñax yi werta, yu ndaw waay bu dëggu la.

Nyambe biñu baxal ak jën bu ñu fii riir nyambe bi ngi bubpam jën bi tamit ñingi ko teg boori boppam ñi jël soos def ko ci beneen boori palaat bi ñin ko yekk ci palaat bu weex.

Tabaxu tasaaro tabax bi dafa daanu benn boor bi moo daanu waaye amna yeneen boor yu taxaw senge bi tami dafa tas.

Ato bu taxaw épp ay xaal ci kaw mi ngi am benn waay bu fa nekk ci bunt oto bi am na ñett jegeen yu fa taxaw ñaar ña ngi waaja dem kenn ka ngi taxaw boo doom sol tube.

jigeen bu sol robb bu ñuul jigéen ba ngi toog ñi ngi te saare robb bi ci suuf robb bi ni ngi xar lopp bi.

lërfelër bu werta, am këlër bu xonk.

Jigéen bu sol robb, bu robbu bu daŋg mungi har ci wàllu lopp bi, mungi tahaw teg benn loham ci ndiggam li.

Màrsé bi. ning ci saam ay jaxatu, ak ay kaané, ak tamaaté, nit nangi ko wor.

Saal buñu tekk ay toogu toogu yu ñin leen rang seli ñi wër ab taabal toogu yi feen sokola am yeneen toogu yuy weex yu nekk ci gannaawa.

Compleeti tey baas mbubu ak sipu, sipu bi dafa dang ci boori luppu yi ba pereh feleya ci suuf kulur bi dafa sokola.

Jigeen bu letu mees yi dafa am ñaali kërël bu konk ak bu ñuul jigéen bi mi ngi sol mbo bu su mëef ak tubey ju ñuul mi ngi wone ganaaw.

Jigeen bu sol kompuletti tey baas mbobu ak sipu kompulete bi dafa werta moo mi ngi toog ci toogu bu sokola tee sag bu rëes defmee ci boppam bi.

Góor bu watu waiy watu bi ci kaw def ko def cohlurr bu xonxo ci suuf mu nuul.

Jigeen bu lëttu bopare toog lettam yi mi ngi pof ci ganaaw wàchee ci kanam sol mbubu su weex ak sipu bu orange mu gi toog ci toogu tak.

Nit ku takk takkaa yu zimba mi ngi ibbi gemenj nyam takk ay pédtaaw ci boppam bi tim bénna laket ni nyank ko weurr.

Jigeen bu sol tey baas mbubu ak sipu bi dafa daŋ saxuy wàll lëbb gi. Waaye ci suuf dafa feleya me ngi mësooru tee kalbe takk lam ak ceen.